Darossaanne dumma dumma so asaynne dere asay de'ees. So asay issippe shiiqidi masqqaalaa ashuwa miyode keehippe ufayssiyabanne keehippe qassi lo''iyaba layttan layttan so asaynne kare asay issippe shiiqidi masqqaalaa qumaa miyode ashuwa haagatton shiiqidi miyode keehippe ufayssiyaba.

Sa'a gufantton dumma dumma medosat dumma dumma heeran de'osona. Etikka naa''awu shaahetosona. So medosata getettidinne kare medoossata. So medossata be'iyode tana keehippe ufayssesinne keehippe malaalees. Kare medosata be'iyode keehipe yashsheesinne dagganttees.

dumma dumma sportte qommoti sa"a gufanton de'iyaageeta gidishin isporttiyaa be'iyoodenne siyanaw tana keehippe ufaysees. keehippe qaasi siyoode malaalees. dumma dumma isportiyaa qommoti de'oosona. eta be'iyoode keehippe lo"ees. keeippe ufaysees. ka'anawukka tana ufaysees.

Dumma dumma heeran de'iya asay issippe kiyidi hemmettiyoodenne qorqqoruwaa keettaa asawu ekkidi biyoogee de'iyaaba. shin xeeliyoode keehippe ufayssees. kasekka issippe kiyidi hegaadan oosuwa oottiyoogee tana keehippe ufayssiyaabanne etu giddon diyako keehippe ufaysana

Suppermarkkeettee dumma dumma sa'a gufantton de'iya ooso gidishin dumma dumma heerattunkka qassi he oosoy beettes. He oosuwa be'iyoode he oosuwa giddon de'iya buqurata be'iyoode keehippe tana ufayittesinne keehippe malaales. Oottanawukka keehippe qassi tana lo'ees.

Salo sa'a gufantton dumma dumma medoossati de'oosona. Hegeetikka naa"awu shaahettoosona. So medoossatanne kere medoossata. So medoossata be'iyode tana qassi keehippe ufayissees. Hegaa giddonkka booraanne be'iyoode tana keehippe ufayisseesinne keehippe malaales. Aara kaa'iyoogekka lo'ees.